<hesitation> laamit nene laamtoona ke um tontukaa teen ten refu yee baadoola pour te préparer ndiig il faut te teela inoox manaam ku te layaa ngaaf nama layahinel sax ne seereer a laytan, xes ju'u, ju'u saa? njee? took waajel kon o bugangaa xoox fat o teelo inu preparer no kee warna ret fop materiel soogo sag na ko? ale fi' teen kee warna sag na tuup ale soo dalfo cungaa a roog .

Ke i mbar na ndef njanget ten refuye comme ndiig ne passer na fagun faak a beta mayu nda itam a jega wee andoona ye wee teelna inu betee den ndiig mois d' avril a commencer kaa commencer prèparer in . O fi'angiran moof bo andee ay mois de juin in waay ndoka no juillet o bug o commencer inwaa njangir soom a ataa njangir rek a ataa ne fagun faak waaw ko teela inu fi ke warna

commencer in mois d' avril fi kee warna duuf fop cungaa a roog cungata a te? waaw

Jeen maxey sante'ang a paax no lamit neene <hesitation> maak we eetaan kaa da ley'u yee boo andoona yee saxada kaaf boo buf kaaf o jilangaa a kangaf ake andoona yee ten o nambaa waaga xaloox kee andoona yee ten refu mbind ne paam mbind ne a tuup kaaf oxey eetaa no fu? mbind kene taxu maak we a ngoloxaa yaa andoona yee a mbufa yo ke andoona yee ten refu kaaf baa ndamooyo kee andoona yee ten refu a kangaf yaago ande ndiig a tuup kaaf jegaan no mois de juillet wala juin

aluu teen refna ndeer ngaafo aareer o kaa jeg waxtu waxtu fuu teen koy andoona yee a passer a koo dabataa rek to ndiig kaa ta lay ee a qool a tadak oo o daabangaa koo tarde aa boo i njeg'a andiloor kaana lala in ee foofi oxay garaa o maako le? kaa te mosaam o lay ee boo bugoona gagner ndiig bugo and ndiig

a nanga taxa baadoola a ande ndiig oxey garaa ndiiki koy comme nee laytanonga o teno ndiig ka ref tiga andoona ye waage o daabel'

fogaam mee o nanag ndeetluwaa i njega tiig Aout sax i njeganooyo njang i koo kaa janga juin foof le may juin o ret boma yit a genoox o duufatin

a waajel

njokonjal <noise> directeur directeur um layka ndax ndax Diene no question le poser oona anda pays région fuu refna fo kee andoona yee semence kaaga adapter u comme ne laytanoona jare sax um dakwiida teen o garanga no region Fatick presque toute la région wee an na teena tuup kene mbursiin mayee presque la quasi totalité ngaaf a nduufaa kaaf ke de nduufaa koy a jegaa ten a leyel <hesitation> matiere kene keene maxey wecaa gon le ngaaf ne ten a waa suuna trois suuna trois fee a maya no kee andoona yee tena tena nduufa yo o garanga yitan no zone lakas ke andoona yee kaa yaaco la? ke kaa yaaco a faible mba te ref zone na andoona yee sol jor qupu mayu le kene nduufa yo a ñaaw a ñaawa nduufa nda koy vraiment no affaire a qooq alen o kene ke pursiin ke zone ne presque andiranooyo waaw suuna trois fee daal xupu no kee andoona yee ten i ngooxaayo mene no zone in nene aara ake aara ake comme nene laytanoona

a ñaawa ke bo xooxanoona o qol lu xooxoona a ñaaw comme ca :fdra ren boo xooxoona maaga kaaf recolte fee wo' normale kee ke taxna ten refu yee ñaaw kaa maas to kaa maas na o qol

coté ke laytoona ndiiki te ref affaire a qooq ale te ref coté: fra ngaynaak ne foo manaam la? in ke needa ndeme'oorna

a fogaa no kee andoona yee kaa wañaa woof le ahin fo suun olene ga'oona comme usine ke yiin xa auto xa normale exe a taxa fo suun ole mayitam pollution fee a foga no kee andoona yee kaa wañaa foof le ahin waaw kene itam xu waag'ina i mbaaganga daal bo ñoxorin boo andoona yee i mbiyaa teen kep katan in fo ande technique culturale kaa may manaan koo gara no o qolof ga' maaga fo ndaxar fo nde? o figwiid claas ne andoona yee

a foga no kee andoona yee kaa qicaa foof le kaa qicaa foof le pour tiig ke a mbaago normale oyo parce que ndiig o mat oxu layna ndiig lay foofi ndiig na mayeerna foofi waagee ref ndiig na normale na ndiig nene faaxe yaam foof le kaa may o nanu na xaye reno bo o nanatan xaye miñ foof le maya ndaa ndiing ne faaxee aa awa jeg de ndaa andaam mee mayee ndaa ndiig ne foof le jegee foofu too ndiig a jeg mayee kon ndaal fat i ngoorgoorlu ndam teen

parce que xa? taxar ke ndaxar kaa maaka ndaxar a retangaa baa jeg age fa yoq fee kaa xonaa a refangaa yee jegee ndaxar lakas na andoona yee a remplacer aan maaga kaa vide kaa kon daal fat i respcter taxar ke ndefna meen njimbik taxar waaw kaaga daal

keene ke na waralan ten refu yee o garanga no saas xaye te rim xa saas axe, xa tima xe a sam taxar ke cegel ke ngar a sufiidoyo xana mbondu ma xana nefere'oyo ma te decomposer u

a fokatooranga o qol laaga o fi'in no qole boo ta xet meme o fi'angee teen engrais a fi comme ne Latir a laytuuna engrais refee fop mbaagun o njeg a jega waa andoona yee yaa da nqooxa tiig, tiig pagkeeru engrais mosee roq no o qol den

année le? a ref kaa o xiid o le? to kaa chimique o xiid ola xaa pare'aa engrais refa te maaga ndaa a refangaa comme fumier yoo o yipin no o qol le boo o qole xet xana apporter ong ren resultat ndaa ke te apporter kang mbaan faa ten na xup kaa fuuf ke te apporter kang ren faa ten naa xupkaa fuuf to itam ndaxar kee andoona yee kaa mbid o qole prise vent yoo prise vent ten refu me te refna boo yipoona xaye fumier fa mayu no o qolof labourer in to jege prise vent nqeñ ne xaa gara immisce ke toubab a leyaa immisce kaa balayer kan

ii ke donooxna no xa posang axeene boo ndiiki taxna a te? ake a ndaara in boo ndiik a foga no kene te layna taxar kene i ñoowdandeernayo ndax i ngodaa den ga'aa

koo ga'oogu ndiig a matiida o ga' maak we a ndetooyo a ngawlookooyo na ko? ale keene de layoogina ngawlax e keene kaa faax boo ndiig a matiida kaa taxa i teel o njeg foofi i ndaa keene fop ga 'aa a tege a la? to pourtant kaaga daawree fo kee andoona yee ten refu diine fe dara nda ndiiki kaa i ndetatooyo boo ke andoona yee kaa te ci'oogu in <hesitation> no no kaa farna no coté ndiig in bagage keene i laya te daal diine fee kaa mafat a in boo i mbaagatee keene o fiyangaan o ngimiran ngimiran keene fop kaa rare ten taxu nee ta rare itna koy yoq we fop kaa da laya yee nene foof le itam a rare ta a in

yaam kene a jega matiere organique faa andoona yee kaa kene yaam kaa yaaco saafu kaa yaaco xaa? ndaa kaa toxique wala ndiiki a fiyangaan daal ku rew we a see? na kuu da balaie na manaan kuu da balaie na fo ndaw ke no mbind ne

mbonuu moofoona bes fa le? lay ee waagino naq bes fa le? sax waagino naq o ten xano yip fo ngolof bata bata mot to jeg kee teen coono yaam jik engrais mee ta ref na i mbada no xa qiid axa andoona ye mee ta refna ref teembe mene i ndef na o dependre anga no engrais fee o toubab oxe usine ne jalaa pour a qoqof xana doywaar de yaam axe andoona yee probleme ndiig kaa adnin mbaa probleme mbind kaa adnin a bunganga lay ee xana jikaa comme:frq ne laytanoona o saaku le jaraa ay 25 mille o bugo o qol o saaku le? doyee no qol le? mayee o qol le? sax leyiirong te jeg teen xa qol xa tandaq xa naxaq kon fat i ndaqu no kee maam ke mbiyooginayo a nqooxooga a njegaa mayu xoox o ndik jeg mayu too jikiro engrais to dara passer iran refangee engrais compostage fee na fi'el no pin ke to jafeñee

saama leeranga leer ee chimique ne toubabe a laytuna kaa chimique na kaa toxique manaam poson noo poson koy waagee miñ waagee ci' o kiin wergu yaram poison rek a ref kaa waaw keene `

fogaam no wee andoona yee mi atiidun ga'a kaa i layaa ye ga'a o qooxoox fo o kaynaak den yoonu ndiiki a jega probleme kaa layoona kam a qooq ale a tos a tos kum na dosaa njegel

keene a foga no kee andoonaye ten taxu gaynaak we fo xooxoox we a yoo? o ndamir a refa nga kam ndiig ne kaa jeg teen gaynaak waa andoona ye den it ngayikkee

waala ndeer mee andoona ye gañcax fee oxey commencer a developper waa njegel ne gara naang supit kaaga felee a jega wee da kaada layaa manaam gaynaak we na adna cegel ke ndaa a jega gaynaak wa itam kaa da yaqaa te ref jegel ke naa saarnelooyo ko ga'aa oxaa xotna o faamum a gar boo no qol no kiin paam mee paam o qol no kiin

boo nu ndawir teen reta teen o maad too waree kam in xooxoox we fo gaynaak we o qooxoox maak toujours kee i laya rek den fo kaynaak den yoonu boo a taxa boo andoona yee qooxoox oxe a fi'aa nee ta warna o fi' o kaynaak oxe fi nee ta warna fi yaq jegkee ndaawir jegkee Diene
Thiaw Moussa a qooq diiki <noise> alimentaire xana waago permettre o waago fi lakas ka andoona ye ko war'u wandik ndax i nga'a ye ndiiki waage xoox ndiiki bo waago ñoow teen bo waago fi teen lakas kaa andoona yee <noise> o ñoow ole kam mbind ne

oxuu nan na nena mi waagkiro jefandikoor teen parce que boo layoona ye xaye kam waro 'o ref fonctionnaire fonctionnaire ndingil loo ndaa itamitoo kaa jega ka o fonctionnaire ten refu yee meme wo o retangee no qol fexeyi o jeg waa na nqooxaa xana dimle'ong comme ne Thiaw a laytuuna salaire ra? warsak oo Serigne Fallou fogum a layooga yee

parce que refo ndakaru itam wondoox maaga jaliro maaga a calel a place rabdel o ten o nqool andee calel no kiin saqo soo wondoox maaga no xa caxaan